Tiŋ puuni n boŋo ka niraba chɛni tiŋa ka shab ʒinʒi moto zuɣu ka loori piɛlli gba bɛni ka jiranbiisa ʒɛnʒɛ di nyaanga ka so ʒi tanti gbuni n kohari kpaakpa

Paɣaba ayi n ʒɛ shitoɣu ni shitoɣu maa ni bi koharila binwola balibu kam bi malila kodu ka mali wotamilo ka mali leemu nim zaa ka tomato nim gba biɛni

Paɣaba n chɛni ŋɔ paɣaba ata maa kpabila bihi ka yino ʒiri kpalaŋa ka yino gba ʒi fulaas ka do so gba chɛna ka ʒi kpalaŋa

Bihi ayi n ʒiya ŋo maa yino ʒila kuɣu zuɣu ka yɛ liiga piɛlli ka so skɛti zaɣ sabinli mini zaɣ piɛlli ka yino ʒi tiŋa ŋun ʒi kuɣu zuɣu maa pamdila ŋun ʒi tiŋ maa zabiri

Paɣa so n chimdi kooshɛ kooshɛ maa mii bɛla kpam ni n tam buɣum zuɣu ka gaɣali bɛ paɣa maa luɣuli ka nirabaayi mini bihi ʒi n baɣa paɣa maa

Bihi n bɛ kuligi ni n toori kom bihi maa puuni yino pilila zipili sabinli ka bi gbubi boɣati piɛlli mini boɣati buluu n toori kom maa

Namda nim n bɔŋɔ namda nim maa nyɛla balibu balibu zaɣ ʒiɛhi biɛni mi ka zaɣ sabila biɛni ka zaɣ piɛla gba biɛni ka shɛŋa nyɛ buluu ka nabkiin nim bɛ namda nim maa luɣuli